Libati lyekumuzikiti khulukho busongofu bulumi idizayini iyekumwesi sisinza she kumwesi, uh isili ambi ni kamatore nikimisala tsinzu tsiliwo tse kamabati ka green ne tsimotokha tsa pakakingile atayi khunzu ikindi.

I-town ikhulakhulanile ilala, khakhubona lugudo lwokorasi, tsimotokha kha tsitimilakho, bandu kha bakendelakho, ano khakhubona khuluwande ulundi bunyasi ni kimiti ingelekha waliyo tsigolofa ne kimilongoti kye kimisindalo.

Ishibbo she zikala zingali ukuli bubesemu, buwanga ni bwa orenji. Bakikasile ukuntu kuwanga

Umusani uweshalani, khatsakha akwalire galuvindi alikho ne sawa nesishalani shewe khanaba tsingubo khekhulekhewo tsimali inyuma inzu ye'yelo

sifanani shetsi tsimwanyi tsihali tsinjoshe ta musiibo ngabamalile hurusaho sihobololo syehungaki

Ikhima yihambile khu kisaala kungaki nga yino yafanile khuba ishilimo inyana ngelya kamasafu

Umwana wesinde, ahayisa tsikhafu, tsikhafu ngene ahatsilotesa ingoo, khubona itayi siisaala she kamasanyalaze kyabirilemo, lugudo lwe liloba ni tsinzu itayi ibweni

itipa ichalisa lugudo, lugudo lweliloba nikamabaale abweni wayo waliwo uwepikipiki hufuka wakibirireho ee aluwande tsimande tsosi tselugudo iliho bunyasi

Itsu ye khamatafari, khamabaati kamakhale intsu ngyene lulutsi lwe bweni lubirilamu ilala paka inyuma lutsi ni khamadinisa tse tsimbawo mwidilitsa litwela baramo kimibya

Tsinzu tse bunyasi nililoba khabweni khulikho abaana bekhana mutwela wikhale khaboyebwa litsune bandi bemikhile inyuma waliyo tsingingi eeh ni kumu ni tsitsaalala tsili hambi ni intsu ndwela

i'tawuni mulimo tsi'gorofa tsindala tsimbesemu batsiwakha i'rangi imbesemu khembonelamo kimiti kyekamasanyalasi tsimotokha tsi mpakinge ne kimisala ingelekha waliyo tsingingi .

kimisaala kimileyi kilimubweni mwekanisa imbofu

Itawuni ilimu ilimo ni lugudo hakhari ne lukhuro lweliloba khekhubonamo tsigorofa kimisaala inyuma ni tawuni ikindi ikilihambi inyuma ibwene hee

Khembona ikorofa inyuma, uh musifani mwene mulimo tsi taxi tsisuta babandu ni tsi coaster, bu basi bufwiti, akari khakhubonawo inzu khulikho kamadukha ne manzuri ni bisaala bileyi bili khundulo awo.

Bana belisomelo kulu umusinde nu mukana, ukana hambilingisa epikipiki, umisinde wamemile esawu emali enifomu we mwanga ni gure, shangagi shiwanga shamwalo shagure, hatayi endukubonayo babana bandi belisomelo bagendela lungudo; ezila yeliloba kumuhande zombii kuliko gimasaala ni bunyasi

hanywinywi hemihile isi hemihile lulinga lulutsi lwekametsi kamakali mubunyasi akari bikele byawe bileyi

hahana he ihima hali musisaala heyambile husisaala sisaala silala hareye muhanwa hehale

Inzu yo'mundu nga mulimo ne'nzila ye bikele khumande tsombi khulikho bunyasi ni kumukunda kwe kamatore, tsi'nzu tsafanire tsi'korere, kamabati kamawanga ne kakorere, abwenawo khulikho kimisala kimileyi.

Ikhutu yasamilile ili mumuyekhe khambi ni nyatsa ne khembonamo bunyasi ni kamabaale

Umukasi wetukile ishibbo ishilimo gamamwa alikunjendesa mu town babandu bamulolelera ni babandu balikumwonga kho inyuma

Musiru mwa'ambile kumuliro, kimisala kyayile amala kumuliro kha kuburukha naabi ano waliwo kimisala kye sirifa kimibisi, bumuli, bunyasi bwomele.

Tsingingi inyuma-ingelekha, kimisala ne kimikunda ne tsinzu boona tse kamabaati ka bulu, itsindi tse kabaati kamawanga, ikindi iye kamabati kamamali.

Lukhingi injelekha kulikho tsinzu tsinzu kulikho tsigorofa eem habweni hekubonawo kimisaala nikimisaala kye kamasanyalaze bariyawo luki kumukunda kwe kamatore hundulo khuliko intsu yekamabaati kamabesemu

isaani iye bilyo khulikho kumucheli khumukhalange inyama ikhalange ni cabbage khundulo.

Khakhubona abandu i'bweni we'nzu kheba ngona, kheba limakawo bakhasi bali amwalo umusani ali angakikho, inyuma waliyo i'nzu ye kamatafali ili ne kamabaati kamawanga, nabonakho ne kamatafali kesi boshele.

Tsi'nguke khulikho netsili tsingana nindala ya'korere tsekhale mubunyasi khetsila carrots, indala yafanile i'khelya kumuyembe oba apple

lutindo lutindo lwebibyuma lulikho luguudo lulikhunyansta inyatsa imbofu

Inzu iye bunyasi ni lilioba, imbona sidomola sha litakuumi ibulaafu, shisaala inyuuma, ni bunyaasi kunduro